kulogatsha kwezemfundo lapha abantwana abaqalaqala khona ukufunda bayasebenza abakithi abantu abafundisa abantwana abancane kunzima ngoba abanye bayabe bengakazwisisi but sibonga isineke

Siyabonga kakhulu omongikazi abathatha isikhathi sabo ngokuthi basuke endaweni zabo zokusebenzela ezibhedlela bebuye emphakathini ebantwini bezobafundisa ngempilakahle indlela ezihlanzekileyo ezokuphila ezokuzi vikela emkhuhlaneni

Siyawabonga amaqhinga kahulumende wokuthi wonke umntwana akwanise ukuthola imfundo. Lokho kungelinye lelungelo lokuba ngumntwana ukuthi wonke umntwana afunde. Siyabona izikolo ezakhiwayo emakhaya , hayi izakhamuzi ziyajabula.

Siyabonga bakithi imfundo etholwa ngabantwana kuqala iqakathekile iyancedisa futhi ukuthi abantwana bakhule behlonipha bakhule bekhaliphile engqondweni.

Siyababonga kakhulu kwabezemfundo lezi eziphansi ezabantwana, bayasinceda kakhulu ngoba yibo abahle bangenise abantwana endleleni eqondileyo futhi bebafundise imbeko lenhlonipho.

Imithwentwe ihlaba isamile kanye futhi lesigogo sigoqwa sisemanzi. Siyababonga ebemfundo ephansi abasifundisela abantwana .

Isigogo sigoqwa sisemanzi kanti lemithwentwe ihlaba isamila. Siyabonga bakithi izikolo lezi ezithatha abantwana besebancane zibanike ulwazi zibakhaliphise futhi engqondweni

Siyayibonga imfundiso yakuqala eyabantwana, iqakathekile kakhulu esigabeni sanamhlanje. Yenza kubelomahluko emtwaneni. Umtwana ohambayo esikolo uyabe eyehlukene lomtwana ongazange avele anyathele esikolo.

Siyabonga amaqhinga lamanyathela athathwa ngu hulumende ukubana izikolo zibekhona indawo yonke kanti lababalisi abazimiselayo siyababonga kakhulu abasifundisela abantwabethu.

Siyababonga futhi abemfundiso yemfundo ephansi eyakuqala labo yibo abathatha isikhundla sokugoqa abantwana. Isigogo sigoqwa sisemanzi.

Imfundo yabantwana bancane abasaqalayo esikolo iqakathekile kakhulu leyi yiyo ehle ibabambe ibakhaliphise ingqondo besafundiswa.

siyabonga ababalisi abasebenza labantwana abaqhala ukufunda bayenza umsebenzi omkhulu kakhulu esigabeni izakhamizi ziyajabula

Siyabonga kakhulu izingwalo ezitholakalayo ukuthi abantwana bafunde bazwisisa. Lokhu kwenza ukufunda kube lula ebantwaneni ngoba bayabe sebelezinto zokusebenzisa.

Sibonga abasebenzayo bakithi ababalisi abasebenza labantwana abancane siyababonga kunzima ukusebenza labantwana abancane kodwa bayazimisela

Siyabonga uHulumende ngokwenza amabhuku lokuthi ababalisi babekhona ezikolweni lezi ezaphansi ezokuqala lapha abantawana abaqalisela khona ukufunda besesebancane .Abantwana siyabonga ngoba bahle bafundiswe inhlonipho imbeko ukuphila kuhle okulungileyo

Imfundo yakuqala etholwa ngumntwana iqakathekile kakhulu. Lokhu kuyenza ukuthi abantwana bakhule ivini imithetho beyazi, behlonipha bekwazi lamasiko siyakubonga.

Imfundo esiyithola kuqala etholwa ngabantwana besesebancane iqakathekile empilweni lekukhuleni komntwana ngoba kulapho afundiswa khona izinto ezinengi even ngamasiko.

imigubazi le eyenziwe ngensimbi iyasivikela kakhulu even akula masela angathi angakwanisa ukungena leyi yehlukene kulaleyi eyezigodo

Ngiyayithanda kakhulu imfundiso sesikhona kulezinsuku leyi efundisa abantwana ukwenza imisebenzi yezandla ukuze bekwanise ukuzisebenza.

Siyabonga imfundiso leyi esikhona iyakhangela iziphiwo zabantwana. Kulabanye abantwana abayabe bengaphiwanga engqondweni kodwa beleziphiwo ezinjengokudweba kumbe ukwenza imidlalo.

Siyabonga kwabaphathelane lezemfundo laba abaqeqetshileyo abasincedisayo abancedisa ukuthi abantu bathuthuke kwezemfundo balusizo kakhulu

Imisebenzi siyayibonga kakhulu eyenziwa yizikolo lezi ezaphakathi laphakathi ukufundisa abantwana imisebenzi yezandla, imisebenzi enjengokulima, imisebenzi enjengokubaza, ukununsela, ukusebenza ngensimbi minengi imisebenzi abantwana abasebeyifunda.

Siyabonga osokusenziwa ezikolo ukuthi abantwana bafundiswe lemisebenzi yezandla lemisebenzi yokuzibenza ukwenzela ukuthi bangahlupheki bangaqeda.

Sibonge futhi izikolo ezifundisa abantwana lapha abantwana abasuka bazilungisele ukuthi bakwanise ukuyasebenza baziphilise .

Siyabonga ugatsha olukhangela ngezemfundo lukahulumende lapho osokufundiswa khona abantwana asebethe bakhula mbijana. Luyasisiza bakithi. Yikho sesibona abantwana beqeqetsha sesiziqhenya ngabo.

Ujatsha lukahulumende olukhangelane lezemfundo lokhe lusengeza izikolo ukuthi wonke umntwana akwanise ukuthola imfundo ngoba kulilungelo lawonke umntwana ukuthi afunde

Imfundiso lezikolo lezi ezifundisa abantwana asebekhulile mbijana . Ziyanceda kakhulu ngoba yizo eziyenza ukuthi abantwana bakwanise ukungena kulezi zikolo zokuqeqetsha eziphezulu.

Sibonga imfundiso entsha eyethulwa nguhulumende eyokufundisa abantwana imisebenzi yezandla. Kuqala abantwana bebefunda okwengqondo kuphela kodwa kathesi sebefunda lokwezandla.

Sibonge futhi izikolo eziphezulu eziphakathi laphakathi ezifundisa abantwana imisebenzi yezandla enjengokulima lo kuyenza into ezitshiye tshiyeneyo.

I Technology isisisiza kakhulu ikakhulu thina abantwana besikolo lathi esithanda ukudwebadweba sesikwanisa ukubonakalisa imidwebo yethu endaweni ezitshiyetshiyeneyo umhlaba wonke jikelele ngesikhathi esincane.

emaphandleni sokusakhiwa izikolo ezinengi kakhulu ukuthi abantwana bonke bakwanise ukuyafunda lokhu kufunwa ngama SDG goals siyabonga kakhulu u hulumende lama initiatives ezikolo eseziyakhiwa ngaphandle ukuthi wonke umntwana akwanise ukufumana imfundo

Siyabonga kakhulu inhlanganiso ezisebenzisana lohulumende , kanye lezinye, abakhangelane ngokwakha izikolo. Ukuze abantwana bathole imfundo, ukuze abantwana bathole ukukhalipha. Bakwanise ukuthi baphile kahle ezigabeni.

Siyabonga izikolo ezakhiwayo endawendaweni ezinengi.l, even lasemapgandleni. Izikolo eziyakhiwayo zinengi kakhulu. Lokhu kuzasiza ukuthuthukisa izigaba ezinengi kakhulu.

Infundo siyayibonga kakhulu iyancedisa, infundo iligugu watsho njalo uNelson Mandela. Siyabonga kakhulu ukuthi iyancedisa abantwana ukuthi bakhule bekwazi abazakwenza.

Imfundo iqakathekile kakhulu ebantwaneni abancane. Imfundo iyilifa labo lento ezabasiza baze bakhule bazebasebenze.

Siyabonga futhi ukuthi izikolo sokukunengi okukhangelwa yizikolo akuseyiyo mfundo kuphela, izikolo sezikhangela imisebenzi yezandla zibuye zikhangele izipho eziyabe ziphiwe abantwana, kunjengokukwanisa ukudlala imidlalo, abanye abakwanisa ukukhuluma belegunya into ezinjalo

Siyabonga imfundiso esikhona ezikolo eziyehlukeneyo. Sibong' ohulumende lokuthatha isinqumo esinje, ukuthi abantwana bafunde imisebenzi yezandla njalo bafunde lokhu okwengqondo okukhaliphisayo futhi.

Sibonge kakhulu lezikolo ezinengi eseziyakhiwa ukwenzela ukuthi wonke umntwana athole imfundo ngoba kulilungelo lawonke umntwana ukuthi akwanise ukufumana imfundo.

Imfundiso esikhona ngiyayithanda, siyayijabulela njengomphakathi isithuthukise ilizwe. Leyi ihle imfundise abantwana besasesikolo imisebenzi yezandla, yeza ukuthi umntwana eseqedile engasweli okokwenza.

Siyabonga imfundo esikhona ezikolweni siyayithakazelela kakhulu. Iyasinceda njengabazali, iyanceda izakhamizi inceda kanye lelizwe lonke jikelele. Siyayibonga ngokufundisa abantwana imisebenzi yezandla.

Sibonge izikolo zonke ezihlomisa abantwana ngokunengi okutshiyatshiyeneyo okuzabanceda kukusasa labo imfundo khathesi sebefunda lemisebenzi yezandla.

Ngiyayithanda kakhulu imfundiso esikhona ezikolweni eyalethwa nguhulumende yokuthi abantwana bafundiswe ukwenza imisebenzi yezandla lokhu kwenza bakwanise ukuphila badinge imali ngendlela ehlanyekileyo

Imfundo iligugu, imfundo iqakathekile iyasisiza njengomphakathi iyasigoqela abantwana. Iyenza ukuthi inani lezigebenga liyehle, abantu bafunde ukudinga imali ngendlela ezihlanzekileyo.

Abantwana kuqakathekile laphe sibabona behlanganela labanye abantwana abahlose ukuthi bafunde .Siyabonga ukuthi uhulumende uyenze isiqiniseko sokuthi wonke umntwana uyayithola imfundo .

Imfundo iligugu elihle kakhulu siyabongaizikolo zonke lohulumende owokuthuthukisa isigaba ngokuthuthukisa umphakathi ngoba imfundo iyikuqala kwenhlakanipho.

Siyabonga izikolo lezi ezikhona eziyakhiwayo ezinengi kangaka .Zidlala indima enkulu kakhulu ezimpilweni zabantwabethu. Ukuthi bakhule bekwazi izindlela zokuziphilisa .

Ezikolo siyabonga ukuthi abantwana sebeyithola imfundiso enhle kakhulu lokhu kuyasijabulisa njengabazali akulanto ejabulisa izakhamizi njengoku bona abantwana besiya esikolo.

Siyabonga kakhulu imithi elathwayo futhi sibonge lokuthi abantwana khathesi sebefundiswa imisebenzi yezandla lakanye lokutshayela eminye imitshina etshiyetshiyeneyo

Imfundo iligugu imfundo iqakathekile khathec siyabonga amanyathela athathwa yiziphatha mandla ezikhangelane lezemfundo ukuthi imfundo ikwanise ukuthi ifundise abantwana imisebenzi yezandla

Siyababonga ngokusenzakala ezikolweni ukuthi loba umntwana engaphiwanga esikolo athole ezinye indlela zokuziphilisa ngazo okunjengemidlalo ukugula into ezinjalo

Siyabonga ukuthi kulezikolo ezilusizo kakhulu ezigabeni zethu zlamhlanje ziyasizisa ngoba ziyafundisa abantwana inhlonipho, ziyabafundisa imbeko, ziyabawonga, zibafundisa izinto ezilungileyo.

Ezakhamizi zemakhaya amanengi ziyajabula ukuthi kathesi abantwana bemakhaya labo sebethola imfundo njengalaba abedolobheni.

Siyabonga okwenziwa lugatsha olukhangelane lolwezemfundo lapho abafundisa khona intsha laba bantu siyababonga ngoba lababantu yiyo ikusasa yelizwe.

Bakithi sibonge izikolo seziyakhiwe, omunye umkhulumi omkhulu wathi imfundo iligugu. Siyabonga bakithi okwenziwa nguhulumende esakhela izikolo ezinhle kangaka futhi ezithatha abantwana abanengi balesiza

Imidlalo iqakathekile kakhulu ikakhulu kuntsha yethu yakuleli ilizwe imidlalo leyi siyabonga ukuthi sokulaqinga amanengi ayenziwayo ngoba iyangcedisa ukuthi intsha leyi ingacini sitshona kuzidakamizwa

Siyababonga abezemfundo ephakemeyo eyaphezulu. Leyi siyabonga kakhulu ngoba yiyo esenzela ukuthi sibe labocwepheshi kundawo ezitshiyeneyo ezokusebenza labantu. Siyabonga kakhulu.

Imfundo iqakathekile kakhulu, ikakhulu le ephakemeyo eye "University" leyi imfundo yiyo eyenza ukuthi abantu balungele imisebenzi etshiye tshiyeneyo ethuthukisa abantu ithuthukise lezigaba.

Siyabonga abezenhlanganiso zemfundo ephezulu ezema university. Indima abayidlalayo elizweni, indima abayidlalayo ezigabeni ezitshiyeneyo ngeke yalinganiswa lalutho, ngoba bayayengezelela ekuthuthukiseni ilizwe ngokufundisa abantu.

siyabonga kakhulu imfundo ephakemeyo eyaphezulu eyezikolo eziphezulu ama university ziqakathekile kakhulu emphakathini ngoba yizo eziletha intuthuko nxa abantu sebesebenza ema factory

Indawo zokufundela ezemfundo ephezulu ziqakathekile kunga akukhethekile ukuthi yiliphi ilizwe ngoba kufanele kube labantu abazasebenza imisebenzi etshiyetshiyeneyo kulapha abafundela khona

sibonge futhi imfundo yaphezulu leyi eqakatheke kakhulu imfundo ye university lapho abantwana abasuka baqeqetshiswe ukuthi bakwanise ukuthuthukisa ilizwe lezigaba lemuli zabo

Kubekhona futhi imfundo eqakathekileyo kakhulu imfundo leyi ephezulu eyiyo eyenza ukuthi abantu besuka lapho baye emisebenzini etshiyeneyo.

Sibonge futhi imfundo ephezulu imfundo ephakemeyo imfundo yema university ilusizo olukhulu kakhulu ekuthuthukiseni ilizwe lekuthuthukiseni izigaba zonke jikelele

Siyababonga kakhulu abezingaja eziqeqetshileyo kweze mfundo laba badlala indima enkulu kakhulu ekuthuthukiseni lekufundiseni isigaba lokutshintsha izigaba zonke nje

Siyabonga bakithi abantu abalezindlu eziduzane lendawo zokufundela eziphezulu. Abayibo abakwanisa ukuthi bahlale labanye babafundi bathole indawo yokuhlala eduzane lesikolo

siyabonga bakithi inhlanganiso lezi ezemfundo ephezulu ama university ayenza umsebenzi omkhulu esigabeni ayayenza ukuthi abantu bathole ulwazi lokuthuthukisa ilizwe izigaba kanye lezimuli

Siyababonga bakithi ngalezi zindawo eziqeqetshileyo zemfundo ephezulu esezikhona indawo ezinengi ukuthi abantu bakwanise ukuthi bafunde

Siyabonga izikolo eziphezulu ezifundisa abantu ukuthi bakwanise kuthi bangaqeda beyokwenza imsebenzi eziyenza abantu baqatsheke sebelolwazi

imfundo yase univesithi iqakathekile ngensuku zanamuhla iyadala umehluko ezimpilweni zethu iyenza abantu bakwanise ukuthi bathole imisebenzi engabaphilisa impila yabo yonke

Siyayibonga bakithi imfundo leyi ephezulu eqeqetshileyo eyeuniversity iyasincedisa kakhulu leyi yiyo esithuthukise umphakathi esithuthukise labantu

Ugatsha lwezemfundo luqakathekile esizweni ngoba luyathuthukisa isizwe siyabonga ngalezi zindawo zokufundela eseziyenziwa lezi khona.

Siyayibonga imfundo yase university. Sibonge labantwabethu abavumayo ukuthi beyefunda ukuze bathuthukise isigaba, njalo bàthuthukise lelizwe.

Ugatsha lukahulumende olukhangelane lezemfundo luyasiza kakhulu ngoba seluletha ezokufunda ukuthi uqeqetshe kundawo zaphezulu njalo luyasinceda kuyathuthukisa isigaba kuyathuthukisa isizwe.

Siyabonga indawo zokufundela eziqeqetshileyo amaYunivesithi siyawabonga kakhulu lawo yiwo ayenza ukuthi emazweni kubelokuthuthuka lokuthi kutholakale inxazululo ezinenginengi.

Siyabonga abakhangelane lezemfundo eqeqetshileyo laba abantu sebesincedile ukuthi sibe labantu aboncwephetshi abosebenza imisebenzi ephezulu okunjengamadokotela.

Imfundo yokuqeqetsha leyi siyayibonga imfundo ephakemeyo isiyenze ukuthi isizwe saba ngesabantu abalemfundo abafundileyo njalo sokuthuthukise kakhulu isizwe sakithi syabonga.

Izihlahla maziluhlaza lotshani luluhlaza even umoya esiwuphefumulayo uyabe uhlanzekile lokhu kungezelela impilakahle yabantu abanengi kakhulu

Siyabonga ukuthi imfundo eqeqetshileyo imfundo yaphezulu isikwanisa ukuthi itholakale kuye wonke umuntu. Wonkumuntu sekwanisa ukuthi ahambe kuleyo azilongu esebenza nzima ezifundweni zakhe.